Dɔbɔ la a gbidumo a zeŋ ba mine kyulee ba zu kyɛ ka ba mine meŋ a zɛge ba zu a dɔɔ kaŋa na dɔɔ kaŋ toori la nɔtoora koo waa pelaa koo la leɛ o zu.

Lɔɔre la are kaa pan yuo ka dɔɔ kaŋa a de o gbɛre a paraa lɔɔre zu kyɛ kaa gbɛre kaŋ meŋ be teŋɛsogɔ a dɔɔ de la boŋkaŋa tuŋ a lɔɔre zie kaŋaŋ kaa boŋ waa doɔre.